Haysappe bollan arba mincen de'iza cililo besayne asati yidi beyizaysanne loobessanne asati yuidu beyizayssanne ufahittizabessay beettees saloyka gieryidinne lo7idibettidayssa misiley qoncisees

hayssafe gollan de iza misino issi parangin deera issi ayera sarotetha laamettisa sibiteys ilra guyerakka daro asasi doosona gura bollaka sibde choduron giidi paranjethora xaafette

Daro asay issi bolla kiti ufayetiyaganne daro asay qoodhiya bolla gamo dunguza yekkidayssanne ufayssan idimettihayssa guppizayssa yexizayssa be wosqus wancawo ekkidasissinay

hayssafe bollan nu beyiza misiley daro asati shiiqeti uttidi deizayssa beeettes ha asata gara heedzdzo asay beettees ha heedzdza asatappeka nam7ay be hu7en qoobe aaththidi deosona issi nayka iskirfto oykkidi de'ees

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati ha ishe deizayssa bessees he asatikka gamo dungu zam may7o may7idi deizayssa bessees entafeka sinthe baggay iza acimay guppizayssa bes

daro cee gasay yo7o gaasaynne gashshe nayti issife shiiqidinne utzayibetes issife dubbusha shiiqida issibeettes issoy inta kaalethi hayssi haasaya bolla deyays misile beettees

Hayssafe bollan deyiza misimaiireshon safara hasay wuri siixeti fezidi mithiya denthizayssanne safara geeshshidayssi beettees haasayka guume giddora uoth yegeyoson

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti eqqidayssa beyeettes ha asatappeka lo7ethi beettiza oyddo asati de7oosona issi naykka uddulanne tuyte oykkidi caddishe deiza beyeettes

hayssafe gozzon daro asatas sife shinkidi gita kaamey gaxxaralizasoppe harabesse bigays si beettis si aaweka gaabe may7i ba bolla xaaxidi uttidi deiis

hayssafe bollan deisa misilenini beeshi cililo medhoti itti daaggita keeththay beettees ha keethay gab keexettidi wuri beenna a baggara qasse cililo mithay deees

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin iita lo'iza keeththey ha simmidi deizassa beyeettes ha keeththafeka guye baggara lo'iza maata keeththe ooththettidi deees izappeka sinthe baggara asi gaddabida haaththeyka deees

Hayssafe bollan deiza misilena uleshin issi adde karetha koote mayydi gibabe oykkidi uttidi deiza asas qofa hasayishin beettees uttidiza asappeka hyssi away bahuphe bolla gibabe oykkidees.

hayssafe bollan de'iza misile nuni beyishin dunguza may7onne dunduriza ayida asati issefe shiiqi dizayssi beettees inte duynka kaamey dizayssi beettees

Haysafe bollan deeza misie inifeeshin asati kesidi asfalda baasizayssanne akafara maata demsizayssa geessizayssa bessees haasatikka paydo tamma fuda rogideesi beettie.

a daro ceeyga asay issife shiiqetidi guppiya misiley beettees daroti attumatinne macati daroti igamu dinguza getettiya boncho maya may7di beettosona

hessafe bollan arba mincen misiley beettees hayssanka oga achchin dumma dumma mithati toqeti dizayssanne kaametinne asati puda dugi hametizay beettees

hayssafe bollan lammu dunguzamu yu mayida aawaara issi natana may7ida aawaara biittoosuna issatappeka natana may7ida aawayza hupe bolla dunguza qoofe oththides giddondizaawaecha kushen mayqira kuneekke

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti uttidinne eqqidi deizayssa beyeettes ha asatikka be qoodhe bolla gamo dunguzafoza xaaxidi de7oosona

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin nam7u asay ha simmi uttidayssa beyettes ha simmi uttidayssatappeka issi nay ba ayfe manaxida astidi deees issi naykka mastawushan xuufe xaafishe deiza yssi beettes.

hayissafe boldan diizamisinne hidere tophiya hayssiza adde aymede awi asata shiishidi dendida oychetas zaaro immidayssa kifile issino dizayssi beettees

Usuppun gidiya maca asay issife shiiqeti uttida misiley beettees qofa laamettosona mayamuleti qamise mayda sa7aykka zo7o saay beettees

Hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin issi addey gede simmidi eqqidi deizayssa beyeettes ha addeyka ba hu7a dichchidi qanxethoshura be aaththidi deizayssa beyeettes.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi addey ha simmi uttidayssa beyettes ha addafekka guye baggan aykkoza siyiley beettees izikka ba ayfen manaxire ba kushen iskirbtooranne mastowusha deptedara oykkidi de'ees

daro asay issife shiiqetidi qofa laameti yaaganne dubbushi yaaga misiley bessees hayssafekka bollan sinthan darphezi kabeettes guyerakka daro keeththettinne qaaxe haasay beettosona

hayssafe bollan deezana senene goyssin daro asati beettosona heejzju asate eqqi dishi nam7u asati qasse buro izayssi beettees macara sheni gaaddeza oochcha may7a mayna

Hayssafe bollan deyiza misilen nuni xeellishin issi addey ha simmidi uttidi deizayssa beyeettes ha addeyka ba sinthen daftare micidi beyishe deizayssa beyeettes ba kushenka qalabeti aaththidi de'ees.

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi addey ha simmi uttidayssa beyettes addeyka samay shamize aaththidi deees ba kushenka qalabete aaththidi deees

Hayssafe bolla baggannu beyiza misiley issi addey ha simmi eqqidayssa beyeettes ha simmi eqqidadeykka ba kushen sa'ate aththidi ba kushe maygirafoone oykkidi haasaya haasayizayssa beyeettes

Hayssappe bolla nu beyiza misiley gita wora giddon de'iza gashe oge beettees ha gashe oge giddonka gashe asati de7oosona ha heyssatappeka ha baggan lo7eshi beettiza asay de7oosona.

hayssafe bollan de'iza issi indiyononfeshin bashe bollay soollo qoleda utteda sabedera kessana yifessi bettis ba hophphe bollaka shaashe qachadade as pashea garsenka tamay eexees

hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin nam7u asay idimettidi deizayssa beyettes ha nam7u asayka macaranne addera gidizayssi eretees intika maxo qamisenne ambasadere maydidi oosona

hayssafe bollan de7izay misilen nu be7ishin awaara aayira banta nayta idimmi ekkidi motoriyan geloyssi beetees heedzdzu nayti eqqidi de7ishin qasse heedzdzu nayti uttidi de7oosona.

hayssafe bollan isi aawara machura baldas yelettida adera indi naara oykkidi issife kose dandidayssi beettis indotikka hu7e daletti

ha misilan be'iya mala nu dere tooppiya medhettiya habeshsha qamise geetetti erettiya macanne attuma mayota daro paydoy daro gidida mayoti beettosona

gammo dere asan lo7ethi eretiya al7onne boncho gidiya dunguza getetti erettiya moyoa may7di issi attumaddey ishamma ooso ooththiyayssa bisidiyan beyoos

Tooppiyan heedzdzantho gidida debube tooppiyan kilinen deiya guuke zuuma ha misidan beyoos kusi beyana lo'iya guuke zuma beyoos.

Hayssafe bollan deyiza misile nuni xeelli shingita shara karetha shara bolla meqeth dardarettidideizayssa beyettes ha meqethayka beni shaachchama wodeyssa gididayssa taarike nashshees.

Hayssafe bollan deisa misinen asafi woykqo gamma asati shiiphidi yo'o masqala bonchanas daamera etizayssi beettes katamayka mitha ongishe disayssa erays.

hayssafe bollan deeza maata keeththata nuni beeshin baydon ichachappe daro maata keeththati beettosona izas bude baggara qasse gitaa mithati bettettes

hayssafe bolla nu beyiza misiley dalga wora giddon deyiza daro asati beettosona ha dalga woraykka gashe oge qaantha oge beettees ha qantha oganka daro asay salafettidi bishin beettees.

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqetidi deizayssa beyettes ha shiiqetidi deiza asatappeka sinthe baggara nam7u dere cimaaawati beettosona ha dere cima aawatikka maata kushen immishe deizayssi bessees

Haysafe bollan de'za misila minigeeshi muune silqin goyettizayssi tiktokkisa aplikashon beettis hayssika booththara xaafetti digayssa hamsiley taas qoncisidis

daro snashetishe gam7ida amerkanne iiranne olan bolla deiya oorasta odata amarason xaafato ga beyoos hayssafe haadhitikka eroppilane paalana gizayssa beyoos

hayssafe bollan deiza mishile hashshu aayita qammas gathides giza dizi taalen miideyappe kezida erisoy beetteys hayssankayssi aaya benaa idimmada de7awus

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley nam'u asay uttidi deizayssa beyeettes ha nam'u asatikka worqeda giza oyde bolla uttididi oosonna inti nam'atikka paranjekko

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin iibes telebijin giza armay de7ees izappeka fude baggan melkam ye inatoch qen giza xuufe amarathora xaafettidinne ha baggan ayfenne ayfe kare deyona asay idimettishe d7izayssa bessees.

Hayssafe bollan ibees telefizin gizayssi eriso kessidayssi beettees issi ayfirasi era baynta nam'a asati may'o waayidi hashshu ooto otheza asa qamma gath deskiza erisoy beettees

Hayssafe bollan de7iza mishile nuni xeellishin issi adde kushe addammaridi eqqidi deizayssa beyettes izappe garse bagganka zaare asir saat lay kaabixegagar ybetiktok layfi tebbi ungiza xuufey beettees.

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley issi addey ha simmi uttidayssa beyettes he addafekka guye baggara tophiya elektirik agelgilot giza xuufeykka beettes

hissan beiya mala adussa ogey lo7ethi ootettida ogey beettes mabrate shubotikka beettosuna saloykka lo7on beettees

Hayissafe gollan deyda mislein siigeeshi mabiraate naagiza qica qotari beettees hessa qotara bolla galsera dumma dummamedho7oykkideesidoti de7oosonna a kotara madhasa boocha

Hessafe bollan de iza misile issi addey bootha shamize medu ye itiophiya etagash hayl maama giza xuufe amarasxora garserakkizi zeena aththizayssibeette.

Nam'u haasayay aykkoy baynna denba bolla eqqidi issife haasayiya misiley beettees hayssafeta bollan dzumatiza phesetikka beettosuna saloykka boo'idi lo'ethidi beettees guussa

Hayssafe bollan deiza misileninogeshon asati shiiqeti eqqin issi shamize may'iza addey entas qofa aaththizayssi weettees eqqida ddetappeka issi oydachehu zaway panaxire aaththidees.

Hayssafe bollan deisa misilai beesi nam7u poole bolla biratati woykko shiboti gaadetti dizayssi beettees hayssika asatas maburate gaththana oosettidayssa.

hayssappe bollan de'iza misile nuni xeellishin qorqoro bolla laxafettida poschere beyettes ha poschera giddonka dumma makina ayinatetii de'oosona moterey dees makina lo'iza lo'iza makinati de'oosona izappekka bolla baggara hibiretti iqqubi mizigeba jemmirenal giza xuufezii de'es

Haysafe gollan de iza misini beessa issi xaraphe yuushon heedzdzo yodey da7izayssinne miitan sa7an maakay giixatidizayssi beettees ha matarakka cuuyizaa beette

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley booththa waraqate bolla galal7onne samaye qalamen ti7ettida armibeettees ha armafekka garse baggara awash banki gi galal7ora amarathon xaafettides samayenqa paranjethon xaafettidi deees.

hayssafe bollan deiza mishilen nuni xeellishhin daro asati shiqeti uttidi dehayssa beyettes ha asata sinthenka haaththey deees entikka paydon ichachakko

Hayssape bolla baggara nu beyiza misile usuppun asay ha simmi eqqidi deizayssa beyettes ha intafekka guye baggara gita lo7iza keeththey beettizay eretees intikka eqqiday koobilistoone saa bollakko

hayssafe bollon soo giddonottida uchcha asati beettosona essatafeka issi adde ba kushen tokke poykkidi deees issi aayakka baayefe bolla manaxepe wothada beettawus

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin issi addey asambussa giza mnumizawazay oykkidi deees ha addeyka bolla baggara biddiryale meyasia giza xuufe deees

haysafe bollan de'eza issi adey bootha moyo mayidi ba kushe maygirapoone oykkidiza adde beettees iza guyerakka amarathora xaafettida xuufey banerera othettidi beettees

hayssafe bollan de'iza misilen ammaniza nagadey dereseni oychonna bayzis giza eriso debub itophe kilele mangistafe kezidayssi betees

hayssafe widilan deyiza misine abisha iristooranti gizayssi beettees hassati hethanka dummo dumma qumo miza kathatinne uyiza ushsheti de7oosonna sinthenka giiketidi dizayssi beettees

hessafe bollan samay malaya mayo ma7i daasati yo7o yide bolla shiicati duuttidayti beettedhes hayssata giddonka malaya mayonna macara adde asatara beettosana

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqettidi eqqidayssa beyettes ha asatikka ha simmidi eqqidi de7oosona bentas nam7u poschere heera haara oykkidi deizay beettees

hayssafe bollan issade zo7o mayo maydi ba hume bolla samay qoobe woththidi ba kushe guye athidi ekkidayssi deettees iza guyenka issi lo7o iza keeththe kaamayde awus

hayssafe bollan paydon oyde gidana asati issife shiiqidi haasayishe deettes ham7o haawatuxa xibabe maydi de7ishen issi na7iya qasse zo7o moyo mayada imita achchen eqqada de7awas.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin pooqe keeththay beetees ha fooqe keeththaykka keexetti wuro nayssi beettees pooqe keeththafeka sinthe baggara heni baggara daro asati shiiqetidi eqqidi de'oosona

Hayssafi pollan deiza misilemenifeeshin gita keeththe geetteesa hayssika hu dere kuddisaban deees hayssa bollaka fdiarri mister of edukashon giidi zo7ora xaafattida

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin general teqilala pirdibeet federaal liyu aqabi higg xifetbeet giza xuufe giitahara xaafetladafettidayssa beyettes he a hessa lixifappekka guye baggara lo7iza keeththe beettes

Issi lo7i asowa giddon oyddu suufe aattida oyddu attumati beettosona kare zere asa gididayssi beettosona gusse issi hasa asayosona.

Hesafe bollan dehi samushi yeemu xeelishi yeitoqiya elektiri agalgilot izaagitay amarathora xaafetti darkka kiithay beettees izagarsera ka ka meti gede haa gizayssi beettees.

haysafe bollan gita kataman beettees hakatamaska hoga bolla asati dede han hamittizay beettees kaameykka pudde duge qaacees hicinxan ha ti canqa gita gida keetthiti deettes

Hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin gita lo'iza pooqe keeththay ha simmidi deizayssa beyeettes ha fooqe keeththafeka sinthe baggara lo'iza ciishshasi toketidi de'oosona ciishsheteppekka sinthe baggan aspalte bolla daro kaametidi oosona.

hayssafe bollan deiza musile mini beeshin gita qatamay maaburatada xumpidi lo7izayssi beettees ha baggas paltenka kaamey pude duuye qaaxizayssi beettees

Ha misiliyan beiya mala buro ooso bolla deiya awuronna keeththeya bi7oos garsan asa shiiqetidi issifi asa yagganne buro ooso bolla deiyaga gidoyssa erooss.

hayssafe bollan de7idan misila issi jiinse samaye koote mayida adde asa shishidi haasayissizay betees hayssa asatappeka issiniya sinthen eqqada manaxire athadadus

Faysafi bollan deysana sinefeeshin issi dalga katamay maaburaati ra xon pettidi keehippe lo7izayssi beettees asparte yogarakka makinaypudenne duge qaaxizayssi beettees.

Payssafe bollan issi gita keexey beettees makeetha garsenka asati beetiosina hayssi keettheza karethanne beecha medho qalametettidi keehippe lo'iza keetthea.

Ansafi bollan deyiza misile nuni beishi asati issife shiiqetidi eqqi layssi beettees inte guyerakka kita keeththaynne dumma dumma buro keexxetti she dizayssi beettees kaame gade ees.

hayssafe bollan issi aaway qoofe aaththidi dungoza qoodhen yeggidi issi ula dubisayssi beettes izaqelenka dumma dumma mal mureda asati de oossana

hayssappe bollan de'izaysa inni beeshin issi hargetida na7iy tamarida sayssife shiiqetidi yiidi postara iis pira immizayssi weettis ana7iyukka karetha koote mayizashe de'awus

hayssappe bollan issi botha mayo mayda indiya silke baas hagirafoonexa ekkada haasayizayssi phitees izibeerakka ceeshaynne dumma dumma nayti beettosona

hayssape bollan issi atten dunguza koote maydi maygirafoone oykkidi arba mince hospitaale yiza asa gashshu saaro hidita gishe dizayssi betees digagnenka dunguza meqarajay deees

issafe bollan issi kita haa kineson asay yiidi hargettishe dhiskiza algaybettees halgayka paydon heedzedshafe dara gidoyssa hamiselen qonciseessa

Qofa laamettana shiiqida dunguza qodhan yeggida daro asati beettosuna maci sinadawus daro attuma asayka beettosuna sinthan haaththi uttides isife asawosona.

Haysabe bollande iza misilin dunguza may7o may7idi qasse esi indiya xibame may7ada dizayssa ha hametishe dizayssi beettees henda guyerakka cilile gita mithay dizayssi beettees.

ha bessay hospitaale gidoga guyera di'iya xuufey erisees hayssafe adhidikka asay issife shiiqidinne eqqidayssa daro asay attumati de7o suna macati de7osuna eqqidayssa beettes guyera qasse medozati beettosona

hayssafe bolla nu be'iza misiley nam7u asay ha simmidi uttidi deizayssa beyeettes ha simmi uttidayssatappekka issi nay booththa shamize aathidi de'ees issi nayqa paranjekko pebisigiza ushsha oykkidi de'ees

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi indiya issi gashena as dhale mizayssa beyettes ha indiyaka deena ministere geetetta erettidarokko

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'eshin nam7u asati issife issi komputere oygi dizayssi beetees inte achchenka hara komputere deees asatikka eqqidi de7eettes

hayssafen bollan issi booththa may7o mayida qashe nayi issi na7e wozna bolla istatisko kowothada siyaada ufayettashenne miicashe dizayssi beettees izigeera kahara nayti dedhoossa

hayssafe bollan deeiza asata nuni beeshi haakkimey issi argetidi hida adda haqami she deezaayssi beettees hayssi hargetida addeykka manaxiday aaththidi karetha wege bolla iti dees.

Hayssafe bollan deiza mishilin nuni xeellishin haw simmi eqa issi addey beettees ha addeyka be kushen mastwaate wanca be qoodhenqa medalya giza waza oykkidi deees be bollakka gawone aaththidi deees

heysafe bollan de7iza misilen nuuni be7ishin giita zumma bolla woykko buro oosettizayssa bolla daro asati eqqidi de7izayssi beettees issi adeyka be kushen dunguza qoobe oykkidi dees.

Hayssafe bolla deizayssa miy beeshin wolayta soldun da izayssi beettiis hayssi solgathan lidiya qosu yizal xuufe beettiis masawanka maate micetides.

Hayssafe bolla baggan nu beyiza misiley daro asati issife shiiqeti puuto tokkizayssa beyettes ha puuto tokkiza asatappeka sinthe baggan beettiza nam7u asati tokkishe dizayssa bessees izappeka issi nay tukke puuto tokkishe deizayssa erays

Hayssafe bollan oge bolla asata quchthesa woykke camma geesh iza mareti utti rei gayssi weettees ha bakarakka ogaara makinati woykko faameti pude duke gigayssi beettees

Daro asay eqqidi haasaya ge beettes katama giddon daro heedzdzuto bajaaletikka de7oosona asaykka eqqida biittay beettes oge buro oosoto bolla de7ia ogeekka dees misidana.

Hayssafe bolla dewuza misilmindas buro keexetida keexxe biitees hayssika keexettidi buro meessi eretees hayssika qolqoro dirsara direttidi dees

Hayssafe bollan dees asamoli beeshin tamare soy beettees hayssi tamare soyga bodditi ta tama mikirbee izayssa achchen dees tamare soy beettenna mikire soy beettees.

Hayssappe bollan de'iza misile nuni be'ishin killira daro asati goyizayssi beettees ha asati etikabayden laatamappe daro gidoyssa hayssi misiley qonccisees.

Hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin buro keexettidi wurona keetha beettes asatikka keexetti wurona keetha keexxishi dizayssi beettetes afanka oydu asay doosona.

Hayssafe bolle waga nu beiza misile7 daro asati shiiqeti uttidi deizayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara issi adde nai simmi lo7ethidi xeellisa deizayssa beyeettes izappeka gede baggan deiza issi macanaya ha lo7etha xeellizay beettees.

hayssafe bolla baggan nu be7iza misiley issi addey ha simmi uttidi de7izayssa be7eettes ha addeyka be bolla gawune karethanne samaye walakka gawune aaththidi de7izayssi beettees izappeka sinthe baggara haaththey beettees.

hayssafe boldan dey haamisi zameno meesi aabati weykkodaro asati eqqiti dungosa maydi ribaane qanxizas deettees hayssada giddonka dungosa qoolraathiday deees

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley nam7u asati ha simmi eqqidinne issi addey inta bolla simmidi haasaya hasayizayssa beyettes he haddeyka be bollara karethanne samay walakka gawone aaththidi nam7ata qaala gelthizayssi erettees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley heedzdzu asay ha simmidi uttidi deizayssa beyeettes ha asata sintenka daro aynete wazi deees indhiza giddofeka tukkey sinera haathey hayllandera shaashayka beettees.

daro maxaafay issi bolla doorettidi woykko shiiqidinne maxaafay oydey bolla uttidayssa be'oos nam'u oydeyka betes afara xuupeekka de'es maxaafn

Sabe bollan deeza mishile nune geeshin issi addey posta oykkidi ba duunan qasse may girafoone ekkidi karetha may'o moye eqqidi haasayizayssi peettees

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati shiiqetidi gelizayssa beyeettes he asatikka sinthe baggara deizayssati addeta gidishin entikapaydion heedzdzakko.

hayssafe bollan phaydon kachappi daro gidida asati shiiqettidi keeke qanxetayssin beettees hayssata giddonka maci issino kench giddoyssa misi misiley qoncisees

hayssafe gollan deisa adde anongeshin hayssafe gollan deiza adde ba kushen manfrafoone oykkidi aretha may7o may7di bakushen qasse waraqa tuurih hgizayssi beettees

Hessafe gollan deiza misi yuni weeshi issi addey qaretha wode bolla uttidi samay koote may7di uttidi dees iza sinthenka wancay dees hayssa da sunthayka waaxo yohanisa.

hayssafe bollan de'esha misili nunni deeshi zo7o oyde bolla uttida asatu betiroossona hayssata sintanqa nam7a asati ha shi di xeellis he dizayssi beegtees

hayssafe bollan deyza misile nu beyshin gita pirdesoy bettees hayssanka karetha oyedeynne ha baggara qasse topphe bandiray eqqidi bizayssi beyttis

Hayssafe bollan deyza misile qachoso daaqiza issi xumuxa keeththe beegtees hayssanka laamerozara godeti dizayssa hayssi misile taas qonci sanas dandayedis

hayssafe bollan deesa misile issi indiyo iitatha madaboran shiishshizayssi beettees handiyakka badappen qachada boo7e bolna shaashe caaxadadawus

hayssafe bollan deiza misili minibeeshi issi safaraasati wurikka issife kesidi oge pittizayssi giigissizayssi beettees henta guyerakka cidilo mithati beettosana

Halsafe bollan de iza misire gida keeththa sinseesi qoraliyo daggiza kame eqqibi deees matanka iita seshi iza iisabesse beettes hayssa misiren qancisin kemma

hayssafe bollan deesa misidonooni beeshin asati safaran cooroy iissi dayssa geeshshi beyssi beettees inta guye bagkarakka daro asati makalakiya malaya mayidi deyoosona

Hayssafe bollan issi musilimi indiya daa bolla bawuphe bolla shaashe xaaxadanne karabelkko oga geeshizay beettees izibeerakka izibela daro asati de7oosona.

Hayssafe bolla baggan betiley daro asati shiiqeti ke'idi daro qoshashata pittishe deizayssa beyeettes heqoshashatappe pittizayssatappekka sinthe baggara deizay daro islame daggoosona.

Hayssafe bollan deesa miside nuni beeshin oge pittiza asati issife kezidi bantamayo may7di oge pittizayssi beettees hayssatikka eqo pito wurikka bentas oykkidi de'oosona.

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin silafaayda misgaba hefa ayaale maabrayara giza gita xuufe beettees ha xuufappekka garse baggara lememesigeb minmin yiizayn memdata alabbin giza xiyaqe meleketara diza xuufeykka beettees

hayssafe bollan deezanisinne amarathora yefihiraawi maytawuqiya yeqiad timexi didan xoofe xaafetidi dees namu hasatekka issife issi nashonal karde oykki degoosoda

mam7u attumasa issife wottidayssanne issoy nay nashinal ayde woykko payda geetetti itioopiyan eretiya ba akessizayssanne kessi hayssa nam7u asati beettosona hessafe adhdhi guyera kaasay beettosona

hagaan be'iha malas fayda mettawoqiya oykko ingeesethon nashonal ayde geetettiya ba isti ciima aaya oykkada de ishi oosuusi

Hayssafe bollan beyiza misiley issi addey naashinal aydi woykko biheraawi metawuqe gizawaza xaafishe deizayssa beyeettes he addeyka mazgabizade daggizayssi erettees.

Hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin samaye waza bolla xaafettida xuufe ebettees ha xuufeyka naashinal aydi woykko bihera metawu qegeti nam"u qonqan xaafettidi deees

heyssafe yeelagude isa misilanene beeshi giyo tamareso may7omayida tamareameti uttin endaqasimosa kebizade komputere xaylle gaysi beetees

Hayssafe bollan issi naaya hootha shirabe mayada ba aype bolla ayqo azi uikkada elsho mashe dizayssi beettees hanayiyakka hu7eti xada guyes achchidayssi beettees.

Hayssafe bollan de iza mishile nuni xeellishhin issi addey gere simmi uttidi gorogorizayssa beyettes izi gorogoriza wozeyka ereto naw izi gorogorishe deees izappeka ha baggara labtoppe uttidi deees.

Hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin nam'u asati ha simmi eqqidayssa beyeettes ha asatikka sertifikeete gizawaza issiniya immishininne issiniya ekkishin beyiza potokko issi indiya bee hu'anka qoobe aththada deawus.

hayssafe bolla bagga nu beyiza misiley issi addey nayta digital metawuqeyas foto denthihe deizayssa beyeettes he addey be7ayfen manaxire atthi deees

hyssafe bollan deiza mishile nuni xeellishi nam7u asay gede simmi eqqidayssa beyettes ha asatappeka issi nay itoophiya aysso aawa dr ahimede aabi geetetti xeeygetes issi nayqa paranjekko

hayssafe bollan booththa mayamayida qashe nayti andreke wollakke giidi inti ooththizawazi ereto nayssa sporti ooththizayssi beettees anaytikka gulbatidi baynta kushe idimmidi beettoso

hayssape bolla baggan nu beyiza misiley issi addey ha simmi eqqidi haasaya haasayizayssa beyettes he addeyka tophe aysso aawa dr himede abi geetettidayssi erettees izappe guye bagganka samaye gidida wazi beettees

hayssafe bollan deezan isira hinnu beeshi issi adde karetha koote miidi ba hube bollaka zoolowothi bayfe bolla wunexiwossidi isipukushera gede bessizassi deettees

oda odiya asappe issoy bilxiginna parte may7o may7di eqqidi hasayi a issi beettes guyerakka daro asay issife shiiqettidinne beettosona haaththaykka pinthan bettis

Hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti oge bolla eqqidayssa beyeettes ha asatappekka guye baggan baase giza kaameykka eqqidi deees entafeka issi nay manaxire aththidi deizayssa beyette

hayssafe bolla bagga nu beyiza misiley daro asati shiiqettidi deizayssa beyettes he asatikka ha yishe deizayssi beettees enta giddonka diidikka kaamey beettees sinthe baggara diza addeyka foto dentishe diizayssi beettees.

Hassafe bollan dehiga asay gita gade giddon oossettida simento bolla salfera hamittiza asay beettosonna haasaykka nam'u salferabishe de'ettes

ogiya bolla issife gididi hamuttiya daro asay beettosona debube tooppiya kilile ayssiya xilahun kabbada ra issife gidida daro asay issife ogiyan hamuttishin beettosona

Hayssafe bollande iza misiley alamin issintho kowaase kaanchati diza kilebe arsena ley iza kowaase ka iza kuwaase kaanchata ka issiza artetagizajjebettees.

hayssafe bollan de'iza nayta nuni be'ishin enta quyera hiitzdzu asati mayirapoonera yexxishin anaytiasse sinthen ayqqidi kushepudi denthidi yexxisayssa hayssi misilay bessees

Hayssa bollan de7iya misile nuni xeellishin issi addey ha simmi uttidi deizayssa bessees he addeyka be gaammo cencha giza may7a shuraba aaththidi deizasi bessees be ayfenka manaxire aaththidi de7ees.

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqeti eqqidayssa beyeettes ha asatikka gamo dunge oosona entafekka daro maata ba kushen oykkidi deizayssa bessees

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misile xeellishin daro asati shiiqettidi hayishe deizayssa bessees heasati ambasadere giza may'o may'idi yishe deizayssi beettees heasatappekka sinthe baggara nam'u asayi yishe de'osona.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi addey eqqidi nashona shiza yssi beettees hayadda sinthenka ichachu maygirafooney eqqidi iza haasaya duuqishe deizayssi beettees haasayappeka guye baggara ye immigireeshoninnay zeeyginnet agelgilo gizas

Hayssafe bollan deeza asata shiitxunomi beeshin hissiyadde booththa mayo maydi ba qofara asas haasoyssi disayssi beettees inta sinthinka xaraphe bolla ciishay uttidis

Hayssafe bollan deiza misileni nuni geeshin asati ooththizayssi beettees ha asatikka pe sinthen komopiteree doyidi uttidayssa beyanas dandayettes.

issi attuma addey berka eqqida misiley beettees kiisen sirkiya wottidi goyrakka daro cilido bessati beettosona zumatiya bessaykka de7es saroykka lo7on beettees

Nu hagan beyiya mala ba ooso ooshthiya trafike poolisenne shufeere getettiyaga ha misilan be oos intika ba ooso ooshthishe de7oosona go7era makinaykka beettees.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi addey ha simmi uttidi deizayssa beyeettes ha addeyka ba kushen iskirfto oykkidi mastawusha bollas xuufe xaafishe deizayssa beyeettes izappeka guye baggan telebijine gizawazay de'ees

daro asay eqqida asay beettosona inta giddofe daroti wottadere woykko poolise getetti hayta gidishin daro asay uttonta bessetikka de'osona ubbatikka oyde bollape dendi eqqida

hayssafe bolla baggara be'iza misiley daro asati shiiqeti issife uttidi de'izayssa beyeettes he asatappeka sinthe baggara uttidi deizay polise mayo mayidi de'oosona intafeka issi addey mammanaxire aaththidi de'ees

Hayssafe bagan diza misiyon beeshi issi machelakiya geygo poolise mala mayo mayida asata giddon hara mayo mayida asati walakettidi uttidi gayssibeettes.

hayssafe bolla de'iza misilen makalaakiya malayamayidaasati salafetti eqqidayssi beettees sinthenka tira bolla tophiya bandira wothida addey eqees

hayssafe bollan deiza misilenni nuni beeshin issiy addey poolise malaya moyo maydi eqqi dizayssi beettis iza guyeraka celilonne dumma dumma mithati beettoson

Hansafe bolla dumma dumma may'o mayida asati wettosona ha baggaraka mekalakiya malaya may'o may'ida asati eqqide deeyoosona pinay kasoha achchin kaqettide deees.

hayssafe bolla mekalakiya malaya mayo may7ida oydo asatanne giddon dunguza mayo may7ida issi addara ekkidi gaayosona issi aawayta ba kushe wuddidi haasayi shi dizayssa besseessa

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin addarashe giddon shiiqeti uttida asati beettosona ha asatappeka ichacho asay sinthe baggan uttidayssi beettees intikka poolise may'o may'idi deizayssi beettees.

Hayssappe bollan de'iza misilen poolise mala mayo mayida asati beettosona. Hinkka achcharakka hara mala mayo mayida asati matan ekkidi deeettes. Eta guyerakka cililo deetes.

latumapilatamoppe bolla gididi asay issife shiiqettidi uttidi beettosona asa xelishin ubbaykka ba goodhiya siqqis oottidi issife uttida

hayssafe bollan daro asati shiiqitidi uttiday ssi beettees simtharadisa asayka dunguza may7onni koote may7didizay ssi beettees dunguza qoobe haaththida asatikka deroosona

hayssafe bullan deisa muusati zumibeyshin gaxxeren diga indotin yori issife shiikkida biixikinna doori te giza erife oykkidi de7oosona inta guyeroka cilifa mithayn beettees

Nu dere tooppiya kidiletappe isinio gidiya debube tooppiya geetetta eretiya kidiliyo ayssiya kabada xilahone bababuddunara gididi maata kushen oykkidinne bettees.

issi mala mayomayida daro asati beettosona hessa giddafe macati gaamo deren bonchonne al7o gidida bulukko dancishin attuma asay qasse dunduza getetteyssa dancidi guppishin beettees

Hayssafe bollan deiza mishile nuni xeellishin daro asati ha simmi eqqidi deizayssa beyeettes ha asatappeka issi nay uttidi deees entafekka guye baggan mabraate bolla keiza asi beette

hayssafe bollan deiza misololooniweeshon asati issife shiiqeti ittidayssi beettees haasata guyenka gita mithay araeppe cilime mithay beettidayssa hayssi miside qanqisees

hayssafe bollan issi adey puute haththe ushshizayssi beettees iza guerakka daro asati de'osona hayssi addeykka ba huphphe bolla samayawu qoobe aaththi geees

hayssa nu beyiyay nam7u aysuziyan kumida wotadere shiiqota beyoos sinsara isay bandira oykkides ha baggara motororakka ajjabiyayssi beettosona hara baggan qas silkarakka qaraxiya asayka beettosona

Hayssafe bollan deeiza misilenen beeshi heedzdzu aayoki dunguzafe medhetida maxo qamise aaththidi uttidi de oosona henta guyerakka hara daro asati beettosona

hayssafe bollan deiza misiooni beeshin issi addey haasayishe beettees ayssiza dere tophea ayssiza aymede abiideossi beettees gaaththara booth maydi afara qasse kareth maydis

nu hagan beyiya mala daro gamo dere ayssiya asay issi bolla shiiqida dubbushizayssanne gamo dere may7o maydi qoobewothidi issife shiiqetiyaga beyoos

Tooppiya dere ayssiyanne kawo gidida dor abi ahi medey geetetti erettiya itooppiyadere maare ha misilan be'oos haasaya hasayizayssa.

hayssafe bollan booththa mayno may7di gita baanere woykkidi heseetoshta saatufo ta xaqami la7o lenganane belxiginna giza xoofe oykkidi macati kati dayssa bessees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqetidi deizayssa beyettes he asatappeka sinthe baggara selamachin be ijachin giza xuufe deiza poscherenne isoawa abiyye ahemede potoy deees

Hayssafe bollan dehiza addey kartoonera aykwaziyoykidi ekkites hayssika itiyop postafe kezida eerisokko yexiqille maliqida arlo yetiophiya kosta allonno giidi amarathora xaafettidis

Hayssafe bollan deiza mishile nuni xeelishhin issi oyde bolla uttida komputere beyettes ha komputereykka doyeti uttida issi beettees komputera matanka issi a.

Haysafe bollon asati booxxa moyo ma7idi woykko nadala may7idi oga komidi hametudeessi beesqies ha baggara qasse beedzdzu goo mala diza kashe bajjaase woykko kaame beetawus

hayssafe bollan amuddu asati sooka bolla uththidi kowaase kaayidayssabe izayssi beettis hayssatikka baynta kubbayn dhushsha oykkidi dhoqustidide oosona issa etteyka geeshiri qoogeattides

hayssafe bollan deiza samana beshin issiaade gootha may7o may7di rekushe maynjirafa noykkia inta sinthin ekkidi dubushizayssafe heyttes shiikida asappe essoykka samay foshurage may7dis

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati shiiqeti addarash giddon uttidi deizayssa beeet he asatappeka oyddati sinthe baggara uttidi de7osona hankoyssati qa guye baggara uttidi de'izayssi beettes

hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin oyddo asay uttidi deizayssa beyeettes ha oyddu asayka talebijina beyidi ubbay duuna doyidi deizayssa beyeettes ha talebijina giddonka kuwaase kaassey beettishe de'ees

hayssafe bollan daro asati issife si ini dubbishiza issi beettees hessatappe isi maciyakka iskibirto oykkada do7o shurafi mayada de7awas issi addey ka zoo7o mayides

qooday daro gidida dere asay beettosona issife shiiqettidi gashshe naytikka de7oosonapaxa asaykka beettoosona cima asaykka beettoosona ubbay kaqqidi issi ba kaalliya misiley beettes

hayssafe bellan de7zayssa nuni be7ishe asati shiqetidi eqqidayssi beettees daro asatikka uttidi de7oosonna sinththenkka hessan indiya eqqada dizayssa ha msiley bessees

Hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin addarashe giddon deiza daro asati beettosonna ha addarashe giddon deiza asatappeka ha baggan deiza ichacho asatakko he ichacho asatappeka heedzdzay baoden baaje gizawaza aaththidi deees

hagan beyiya mala heedzdzu toora biya ba jaje geetetti erettiyaaba matan asay issi bolla shiiqide eqqidayssa sina beyoos haghara bagkara hara misi dandaro makinatayi markabe geetetti yaga beyoos

hayssafe bollan nu beyiza misiley daro asati shiiqeti uttidayssa beyeettes ha asatappeka oyddati sintha baggara uttidi deizayssa beyeettes he oydatappeka heedzdzati be ayfe manaxire attididi oosona

hayssafe bolnan deyiza misiyaminzeeshi tamara neeche isi kifila giddon urtidi deesesi beettees medisetikka dhuma kifila udtidi dayizayssa misiren qonqisees

Hayssappe bolla bagga nu beyiza misiley daro asati addarashe giddon de'iza issa bessees. Ha addarashe giddon de'iza asatappekka sintha baggara de'iza ichashu asati beettosona. He ichashu asatappeka nam'ay adde gidishin heezzay indokko.

Hayssafe bollan deiza misilinami geyshi xifire bollati ettiza qalamera ha waggan qasse gita keeththey beettes hayssika dumma dumma qalamekko.

Hayssafe bollan deiza misile inibeshhin daro asati issife shiiqeti uttidi nam7u cugan kowaaseka anselika iza kowaasse ba iza asay beteeshino ha asayka paydon darokko.

issi macasiya gammus al'onne boncho gidida dunguza mayadanne haaththa bonco bolla oykkada bettiyissa bessees lo'eya oga

hayssafe bolla nu beyiza misiley gita poscheren wula bolla laxafettidayssa beyeettes ha poschereyka yetophiya kooreya zeemmachosh metasewya parki giza xuufeykka beettees ha xuufeykka heedzdzu quwankan xaafettidi de7es.

mitha bolla mayo heera haara qachchidi zin7ida asi beettees lo7iyanne be7anawu lo7iya haaththay beettes haatta shaafa maataykka beettees daro lo7iya miishati beettosona.

hessabe bollan ooththa xifabe mayida issi nay qidi geeyes zagerakka cidilo mithatinne geeyida saloy beetti shodizayssa misiley qoncisees

Hayssa beyiya mala beyana lo7iya cilidonne zumatiya bessay beettes hayssafe hadhitikka saloykka lo'es.

hayssappe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi adde gaademi giidi zin'idi de'izayssa be'eettes he addeyka ba ayfe manaxire aaththidi de'ees be silkakka ba'ula bolla woththidi de'ees

hayssafe bollan de'za misile dalganne cililo doysse wentees ilida gutatine dumma dumanesheti betti shede oosana saloykka geeydi lo7is

Hayssafe bolla paydon tammafe daalana asati kade giddora hamiti sheizaessi beettiis hayssatikka banta qoodhe bolla sidaama dunguza wothidosan enta guyeraka kaa mibee.

hayssafe bollan de7iza misile tani be7eshin maata keeththay beettees ha maata keeththa guyeta yeechetinne dumma dumma cililo mithati bettishe de7oosana.

Hayssafe bollan issi na7iya haho7e yeddada karetha kooti mayada baqodhen dundusa eqqada badabe bolla borsa oykkada dizayssa nayssi misiley quucciseys karetha caam maatha gakkadawus

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley nam7u nayti ha simmi eqqidi deizayssa beyeettes ha naytikka issi niya karetha may7o may7ada deishin issiniya qa zo7o shurabe aaththada deawus ba kushenka borsa oykkada deawus.

Hayssabe bollan issi bootha mayo may'i danaay dees zashurabe bollaka saro hiigin giiggiza xuufe xaafattidi dees danaaykka qoobe guye shiridi aaththi dayssi geyettees

hayssafe bolla baggannu beyiza misiley issi indona7i gede yuuya eqada deizayssa beyeettes ha indena aygakka ba hua artera oosettada de7awus

hayssape bollan de7iza misilen nuuni be7ishin issi addey guppidi issi na7aa shocanaassi gigettizayssi beettes;enta guyerakka dumma dumma asathi beettoosona;enthi eqqida sohoykka corakko.

Hayssafe bollan deyiza mishile nuni be7ishin girma asati salafeti dizayssi beettees sinthera diza heedzdzaa yeetekka naxala may dibbaynta huphe bolla shaashe qacidi dizayssi beettees.

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misile ichashu nayti ha simmi eqqidi deishen deettes hankoyssati qawuttidi deiza nam7u macati beettosona ha macatappeka issi niya nashonal aydi mesgaabe daggawus

Fassafe gumman de iza sinan yunibersi yadeda mal7o shurapfe aaththidi uttidi naanshinan ayde miskebas be eesho mishe dizayssi beti hesizachenka issadey ottidis.

haysafi bollan deiza misizeneni peeshen nam7a mozakabiza addesi beetoosona hayssada sinthenka issi manaxere aaththida adde wiidi uttididizayssi beettees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati salafeti eqqidayssa bessees ha sallafeti eqqida naytappeka sinthe baggara arsenal giza kilebe maala aaththida naay beettees.

Hasafe bollan amare somayo mayada yiida gashe na7i be7eesho immishe dizayssi bessees hayssa sinsanka komputere doyyti didizayssi beitishe dees.

hayssafe bolla baggara nu be'iza misiley daro asati de'izayssa bessees he asatappeka sinthe baggara naashinal aydi woykko digital metawuqe gizayssa foto dendi mazgabettishe de'izayssa bessees

hayssafe bollan de'iza misda minu geshi asati issi geshetutiti dayssi beyttees aitti dansatikka mazgabizaasra gudeissi beyttees issi aayata bigaama maaqa mazgabettanas yadus

Hayssafe bollan deissa mi sinamidi deeshi asati wiidi naashnawe deesman taqabetti she dizayssi beettees haasatappe kaha diixan issi indiya silke da walada wurshiashi dizayssi beettees

Hayssafe bollan deizayssa nuni be'shin issi bootha mayo mayida indiya uttada nayta nashinal aydes mazagabizayssi beettees naytikka salafeti ekkidayssa amisiley qoncisees

Hayssafe bollan deeza misida nimifeeshin issi naya gashemai dimmada yaada mazagabettanas salafettidayssi geyettees gede bagqarata issi aaway karetha oomayde eqqida.

hayssafe bollan deyiza asati cimati saabe ma7edi biidi salafeti ekkidayssi beettees haasatappeka dunguza qoobe wothidaynne ba wudhen dunguza qoobe wothiday deees

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin issi addey issi ndeefe silke ekkishe deizayssa beyeettes he addeyka be sinthen komputere oykkidi deees

Daro gashshe nayti shiiqi eqqidinne mizigaba mazagabeti yaaganne inta astamaretikka mayoa may7eqqida ge beettes mazagabiza siyadeykka beettes daro nayti halfen eqqidosona.

hayssape bollan ise chugas kayiza kowase ka'iza nayti beettosona hayssatikka dalka cililo miida bolla shiiqetti dizayssa hiyssi misiley qoncisanas dandayees

Hayssafe bolla baggannu beyiza misiley daro wancatinne medalyati issife shiiqetidi dizayssa bees hessafeka guye baggan daro asati shiiqetidi uttidi deizayssa bessee

Hayssape bollan deyiza misilen birbire katama kowase ka'izaa beduneti woyko cugati borokyelana ooththizayssi bettes. hayisat

Hayssafe bollan dayiza misile nun be'ishin kowaase kaayizamanti beettosona hakowaase paanchatikka sinthen dizayti hokki zuyen dizayti qasse eqqi poto dendidayssa hesi miseme qoncisees

Fayssafe bollan deiza misiynon beeshi peedzdzo asati beettosoma giddon dizayfa zo7o pakawute meedi ba kushen boohtxa zawunte athidi cuu cudi ufa7eti shitizayssa hayssi misiley qonci seesi

Buro dichchan de7ya yooga nayti beettoosona daroti sporte maaliya maydi kowaase ka anao giigettiyaga beettes denbaykka beettees goyera woratikka beettoosona.

Hayssafe bollan deisa misileii deeshin ixiza nayti biittosana awuxanchatikka burikka wooxxi shi de7oosona issi naa ayssinten mankisteri naytide maala maydi dees.

hayssafe bollan de'iza asata nuu be'oshin cilila malaya moyo moydi de7ooson issibekka issi kohaasa gochchidi de7ooson fe ciixan ha hiixan diza naytikka banta kushen ay gido oykkida

haysafe bolla atletiya indimagen zerbinsiti zaala ichachu laachi alestise gudi direppe goodettidayssa erisettes

Issafe bollan deiza naytanon beessi mam'o dumma dumma cogas kayiza kuwaase kawanchati beettosona issi nayta kuwaase dhixanas guppishe dizayssi beettees.

Hayssafe bolla dalga miida bolla dumma dumma kaaseka isa asati beettosonna hayssi naytikka ixxidinne bish hidizayssa du7hite s minta guyerakka ciliro yeeche hideys.

Hayssafe bollan deissa misilemeu feeshi qowaase qahanthati miida bolla qowaase kaa'i dessi peettees intes guye baggarakka gita cililo mithatin de'osona

Hayssafe bollan issi zo'o may'o may'idi baayfe pesom'o bolla manaxire woththidadey issi dunguza may'o mayidi madalya qodhen ekkida sa saro gizayssi beekkees hessata guyerakka daro asati ekki deettas

isporte qummotappe issinoa gididi lo7ethidi alamiyan ereti yaaga kowaase geetetti yaaga asay issi bolla kaa7iza misile beyoos daron asay ufayti kaa7i aaga beyoos

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro mala medho deiza iskirftoti beettosona hayssatappe kaligrafi giza xuufey ubbatayssa bollan de,es

Hayssafe bollan deiza muse minibeeshin asay silke saka anons poyektiza charjeere beyettes hayssa charjeryaska nam7u sakayiza soroy dizayssa hayssi nisidey qoncisees.

HayzaaPe bollon deiza misileninibeeshi dumma dumma medoo ekkida markeretin beettoosona ayssatikka tuchchera diyidi dizayssa miisi misiley bessis

hayssafe bolla baggan nu beyiza misile sa7a bolla uttidide iza mashi beettees hamashshaykka gita mashsha gididayssi eretees hessi mashshaykka aazas go7ize geetettikko asho meqethafe shaakana go7eetete

hayssafe boldan deesa misile unibeeshin asay projektore miccamas woykko saraganas ko ettisa gita booththa miishi beettees hayssa bollaka epison giidi xaafetini dees

Halsafe bollan safari koome kessida erisoy biittees ha erisoyka powa bear zaxofe haafeti dizayssa mayssi yiisidey bessis.

hagan beya mala heedzdzu toho bajaje beettees hessafe kaaisinne oosetonna oge woykko biittay kanche beettiya ogey beettes aspalte gidonna oge be ooss asasoyka matara beettes

daro transportes go7iyaabati issippe eqqida gay eqqida misiley beettes hayssappe adhdhidikka haaththay pude gukkiza haaththay beettes asa daro asaykka matara eqqidinne lo7osetha beyada daanees

hayssafe bollan deesa misiremeene deshin issi suuqe sinthen eqqida nam7u moteera issi bajjajera geettosana inta achchinka issi nam7u nayti uttidi gooma yiigisi shedees

hayssafe bollan asati issife shiiqettidi eqqidayssi beettees hayqqida asatikka paydon keehip pedaro gididayssi beettes issayadeyka samay qoofe haathii deees

fayssafu gollan deyis amesiyan issi naawe aspalte bolna kare laggishe bizayssi beettees izas kede bagkalakka gita suuqetinne dumma dumma keeththati feettosana

hayssati bollan deisana sine inufe ishin gita markabe bolla siiqetida asati derosama hayssatikka gita abba bolla biizayssi beettes

hayssappe bollan itransportina yulogistik minister giza xuufe amarethora xaafetidi garsera paranjethora qase ministerof transport indilogis tikida xuufey deese

hayssafe bollan deyiza misileni bayshi gede biza kaameti beettosuma akaametikka nam7u kaamekko issi mayka ba bolla daro madabarara eka caani dibizayssi beettees

hayssafe bolla nu beyiza misile xeellishhin daroho waziti beettosona izaappeka hospun hareykka qashetidi deizayssa beyeettes hahara guyenka adirey axaretidi deizayssa beyeettes

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishhin gita aspalte beettees ha aspalte bollaka ayssuze giza kaamey ha yishe beettees izappeka ha baggara toho hamuthiza ogey deees

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misilesi addey ha simmi uttidi deizayssa beettes he addeyka ambasadere giza may'a may'idi deees da sinthenka maygirapooney uttin haasayishe deees izappeka guye baggan ye'i tophiya giza xuufey beettees.

Hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin daro asati karetha saykile oykkidi oga bolla gede bizayssi beettees hayssanka cililo mithati hini bagara de'osona

hayssafe bollan de'iza miisile muni weeshi asati saykele laakizayssi gettees hayssi sawanta huphe bolla qoofeda giza miishi othidifizayssa hissi wisila qoncisees

Hayssabe bollan deiza misina mimibeeshin issi cililo msaagile issife shiqatido eqqidayssi weettees izageerakka asati gede ha hunittizayssi weettees.

Haysa misila bolla goommidiza orphiley iza bolla itiopiyan giidi xaafetti issi cillo miida bolla eqqidizayssi beettees iza gueerakka zumaynne saloy beyttees

Hayssappe bollan booththa medho qalamera kareththara keehippe loiza keeththay beetees. hayssikka karera be'ishinkka keehipe lo'ees duusas inje.

hayssafe bolla baggara deiza misile nuni xeelli shingita pooqeti issife shiiqetidi deizayssa beyettes ha fooqe madmedhoyka galal7omedho daggees izappeka heni baggara keexetti wurona pooqe keeththe beee

haysafe boldan buro she diza keexhthey beettees hayssika keexxettidi munibee measa amisiley qoncisees iza achchen duke bagganka keexxettidi booththa qalameti ittidi lo7i zasoy beettees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro fooqe keeththey issife shiiqetidi deizayssa beyettes hafooqe keeththeyka oosetti wuro nayssa erisees ba inta supeka sintha baggan lo'iza kaamey eqqidi deees.

Haysafe bollan no rilistit gizaysion asati beettidi baynda qofa raameti deyssi beettees hessanka dalgaynne lo'izayssi beettees keexetto meyssa bayzokko gizayel suqadee.

hayssafe bollan nam7u karetha may7o mayda adeti beettoosana issi addeyka issi ba hupe xaaxida musilimin dora eqqidi haasayi shi dizayssa bessees banta duunanka maski wooththida

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro pooqe keeththeti shiiqettidi deizayssa beyeettes ha fooqe keeththeteppeka sinthe baggara deiza pooqe keeththay booththa qalameti ettidi lo7idi de'ees hankoysi ooseti wuro nayssa beyeettes.

fansafi bolla bura keexetti seddisanne keexettidi wurida keeththedi beetosana hayssanka oge bolla daro asati gede ha hamettizayssi bettees shuchchatinne ashawatikka de7oosa

Hasafi bollan deiza keeththenibeyssin boltha qamame ratti ittida gita sohoy beettes mayssi keeththeyka aykkoy bayndayssa kaysaso daggies asikka oydeykka deenna.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro nayti shiiqeti uttidi timarshe deizayssa bessees ha naytikka benta zowa oydiyoy bolla uttidi deidi ha xeellishe deizayssa bessees

hayssafe bollan deiza misile xeellishin daro nayti uttidi deizayssa beyeettes haynaytikka tamare naya dag goosonna intikka kilaase giddon utti deizay eretees

tamareti tamariya timirte keeththay beettes hayssafeka bollan daro asay beettosuna daro asay imetti ayssi beettes biittay soy daro soy bettes

Hadyssafe bollandeyiza misanobeeshi simetoora aatxira walakkizya asati beyttosona hayssatikka oge giigissiza asati giddoyssa mayssa misilyappe beyada eradis.

Hayssafe bollan diza tamarata ninibenshiin tamaroso may'o may'di tamaroso yuudi ittidayssi beettees issi oyataba sintha tammu dabtari wothidi pofishen oykkidi deees gede baggantha maxaafa dee.

hayssafe bolla nu beyiza misiley giita addarashe giddon deiza daro tamareti beettosona ha tamaretikka ollayne giza wazan patana pattanettishe deizayssa beyeettays ha fatana sunthayka interans geesetti eretis

hayssafe bollan deiza mishile nuni xeellishhin daro nayti shiiqeti uttidayssa beyeettes ha naytappeka sinthe baggara deizay ceeygati enta bolla duge simmidi deizayssa bessees entafeka oyddo asay deizayssa bessees

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi gita keeththey ha simmi eqqidayssa beyeettes ha keeththa sinthenka ichacho asati eqqidide oosona izappaka sinthe baggan beyi de izadey ha simmi eqqidayssa beyeettes

hayssafe bollan bolayta sorduy yunbelesta achchen diza bolayta diqa tamaheso armay beettees hayssika faranjethoranne amarathora xaafeti dees

Hayssafe bollan deessa misine mubeshi kashe nayti shiiqeti uttifi paxaren timerte soy baynna olla ora giddunti tamarizayssa beettes issi naytikka timirte s disa dosay garamees.

heyssato gollan issi addey ekkidi amarsishe dizayssi beettees daro asay qasse uttidi timirte ekkizayssi beettishi deees amarsizaddeyka baayfe bolla manaxire wathi bibbees

haysafe bollan issi oyduza asati gifata giza moy7o mayoti banta pushen gita zumape gogiza haanthe potoyssethi oosesiyo histi rayssi deessa

haysape bollan boota mayo mayida astamaariya eqqada miiccashe dizayssi beetes;izi guyerakka kifile gelishe nayti kessidi gelida caammaynne issi addey beettes.

Hayssafe bollan booththa may7o may daamayti tamadesomudi ittos hayssi geettees issinneyakka samay shaashe ba hophin xaaxadus hankoygi booththi xaaxidi diyossa.

hissafe bollon dehiza misile gita kaamey beettees ha kameyka oge giigissiza kaamey gididayssanne biitta kaashidi hara kaame bolla qollizayssi beettees

Haysappe bollan de'iza misile nuni beyishin gitta ogey betes haysi ogeyka asipalte buro geliza ogekko gede bagara qase cilila mithati betosona

Hayssappe bolla bagara nu be'iza misile gita kaame haa yishe de'izayssa be'etees. Ha kamappekka sinththa bagara dalga aspalte beetees. izappe matan wora beetees.

hayssafe bollan gita kaame weykko doozere ogi yiidisizayssi beettees hayssika bookkishe deees tiixanka asati eqqidi kaatishe dizayssi beettes

hagan be'iya mala buro dichcha bolla deiya katamas asay issi bolla gididi ogiya ootti haga beyoos hagappe aadhdhirikka ogiyara biza makinata be'oos

Haysafe bollon deesa misile indeyshin daro asati dunguza koothenne dunguza qoodhe naathizayssa mayidi koshshey dimmidi eqqi dilayssi beyttees

hagan beyiya mala daro oge ooththiya makinati oga bolla bishinne daro asaykka oga ooththishe beettes. Hagati wora kamatara inta matara beettees. aspalte ogeyikka beettes.

hayssafe bollan deyisa misileneni beyishi gita kaame oge bokki shelizays beittees tiicara qasse asati eqqiri dizayssasa beettees mithatinne dumma dumma mishidi biettoos

hayssafe gollan deiza misine issi yeledo mala shoodira oykkidade ollabookkishe dizayssi beettees haykkida asata guyenka dalga yoechey deees

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley gita kaame sinthenne guyen daro asati shiiqettidi deizayssa beeettes hakamappeka sintha baggara beettiza misiley laapun asay eqqidi deizayssa bessees ha laapun asatappeka issi nay cililo may7o maydi deees

haaththa tubbo getetti aawaara issi macana iya eqqada haaththa dugiyayssabe oos agappe bonnanka daro totaleti beettosuna bombaykka axaretidinne bessemutoysi beettes

Daro asay eqqidi beettosona attumatikka de7oosona macatikka beettosona hayssafenka issay hankasa kaalexayssanne maashinati daro haaththa maashinne daagiya geeti beettosona asay ssife shiiqe beyoosona

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misile gita poscheren laxafettida haaylande haaththay beettees he haylande haaththafekka garse baggara arbaminc wuha giza xufey beettees izaappekka guye baggara dalga woray beettees

dabube toppiya kilile ayssiya xilahon kabbada geetethayssi haaththe maraqesizayssa be7oos gaammo dunguza ubati kama eqqida heeththu asay beettosona

hayssafe bollan de'iza misilen bambay doyetti polelo medho okkida kitato taale jarkan giddon haaththe gokkizayssi beettees ahaaththeyka geesh gididayssi beettees

Hayssafe bollan de'iza a misiyan nuu be'ishshin nam'u bambay doyetidi woora goggizayssi beettees heni tiixan diza issi bamba qasse gordettidinne de'izayssi beettees

heyissafe bolan de7aiza misileyeneni xeellisin gita tubbora haaththay wora qoletizayssi beettees hayssika cile lokade giddon qoletees matanka issi camma asi yeggi bidayssi beettees

Hayssafe bollan deesa misninibeshon asati ooka kezudi baasizayssami bookchizayssi beetties haasappeka laythan ceega asatinne naa asati tifosa.

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley issi keeththey ha simmidi deizayssa beyeettes ha keeththeyka ha simmidinne gede simmidi oykketidi deiza keeththey keexettidayssa erisees izappeka guye baggar gitazuma.

Hayssafe bolla baggara nu beiza misiley issi gibbe giddon deiza bamba gita bambaye beettees ha bambafeka bijaama aaththida indiya haaththe duuqizayssa beyettes ha indiyakka ba ho7en qaca qacada de7owus.